Anti- biotics na powerful medicine wey de dey us tek dey treat malerial infection but for dis won to work, e good mek pesin no overuse am. Because if you over u s e am, di drug no go dey work for bodi again. So for all dis anti- biotics to work forbodi, you must use am for all di kind sickness e dey cure. Like for example de dey use anti- biotics to cure backterial infection for example if pesin get pneumonia, e get infection for di u rinary or e get skin infection, Pesin wey use anti- biotics for dis wan. or pesin get some kind strong infection for bodi wey de dey call sexes or minigietics. De also dey use anti- biotics if de won do some kind surgery so dat infection no go dey di pesin bodi e dey use anti- biotics. And for pesin wey be sey their immune system don go down well well, like for example pipiu wey get HIV /AIDS but pipu wey dey do ch emotherapy those kind pipu de dey use anti- biotics for dem infact e even dey neccessar sey mek dem use anti- biotics. But e also good mek pesin misuse anti- biotics. Like for example if pesin dey do this thing wey I won mention now, e show say di pesin dey misuse anti- biotics. nu mber one na if pesin get viral infection: antibiotic no dey work for viral infection becaue no be e work be dat na for bacterial infection or other types of infection no be for anything virus. na if pesin get cold or e get brokaities, antibiotics no dey work for am. so If pesin dey u se antibiotics for dia kind sickness, e mean sey di pesin e dey misuse am but if pesin dey tek anti bioti cs wey no be sey na doctor tell am sey mek e use am, or no be sey na medical practitionis t recommend dat kind drug for am e kon dey use am e no good because as time goes on dat drug no go work for bodi again. And if pesin dey over use drug maybe d octor talk sey dis antibiotics wey I won give you o na for three day may you use am o. pesin kon after you don finish dat three days you ko go b uy anoda won still continue dey use am, e no good because dat won fit cause b oni mey di drug mek e no work for bodi again. And e gt some kind antibiotics wey de call broadpaintruble antibiotics.dis kind of anti boitics um e dey work for different different kind bacterial infection. So if pesin dey use dis kind antibiotic for a very long time, e fit nor work for di bodi again because di kind bacterial wey dey for bodi wey di drug for dey work for, e fit kon develop str ong bodi against dat drug wey be sey e no go dey work for di bodi again. If pesin no recommend anti- biotics give you, if no be doctor pres cribe am give you, no tek am o because as time goes on, dat drug no go dey work for your bodi again.

as pesin dey grow old, di immune system da won na our organ dey our cells who dey help s dey fight diseases no go dey work well like before. E go dey work slow, e no go quickly dey respond wen sickness enter our bodi. Infat e get some kind immune cell wey den dey call Tcells and Bcells. Dis kind cell um de dey work well wen de see sey diseases don enter bodi den go move fast fast to fit kill dat kind diseases. But wen pesin don dey old, di cell e no go plenty for bodi again and even di won wey dey for bodi, e no go dey work well and dis won dey mek pippu wey don dey grow old to dey get some kind plenty diseases for bodi, and if den even get wound for bodi, e no dey quickly dey heal because sey their cell no dey work well again. But e get something wey be sey wey den fit do to fit mek their immune system dey work well well like for example e good mek pipu wey don old mek demn dey collect vaccine, especially for pipu wey dey live for place wy cold dey well well. If cold plenty for wan place e fit cause elderly pesin or pipu wey don old mek den get flew or pneumonia. So e good as den dey old mek de dey collect vaccine to tek fight am because if e don enter bodi, di immune system no go fit fight am again because de don weak. Anoda thing wey de fit do be say, mek den dey live beta life, dat won mey you see mek e dey eat beta food, dey d exercise and dey rest well. Anoda thing na mek den dey eat some kind food wey be sey e dey very high for some kind vatimin wey bodi need like vitamin like zinc iron mek dem support di immune system me de dey chop food wey dey rich for this kind mineral and if de no realy get di food, de fit dey tek supplement wey get dis kind minerals. And anoda thing wey de fit dey do be sey mey de dey drink plenty water. Water good for bodi o, water na life. Andmek de dey reduce stress and ek de no dey do di kind won wey be sey de dey do wen de still young because dia wan fit cause stress for bodi and wen pesin don stress bodi go weak and e fit cause plenty disesase mek e for enter bodi. Dat won mean sey mek demn dey rest well well de fit even dey do yoga so dat their bodi go dey relax. And de fit even dey tek some kind fine fine supplement wey dey good for bodi like one wey dey dey call omega 3 fatty acid. Dis kind fatty aide eh de dey see am for fish bodi so if pipu wey don old dey chop dis kind good fish, and some seed are not like grandnut lke cashew nut, e go mek their bodi strong well well, e go mek their immune system dey beta pass they go dey before and their immune system go fit fight am.

Organ for bodi wey de dey call immune system becaue sey immune system na wen our cells dem, our organs our tissue all of dem de work together dey help use dey fight any disease wey dey for our bodi. so wetin our immue system dey do be sey if e see wa diseases dey come, de go fight m mek e no for affect us. So e fit see our immune system eh na special army n aim dem be wey dey help us dey get beta health anddey fight any sickness. So wtin de dey do be sey we get different types of dis soldier wey dey help our bodi dey fight um dis diseases. One of dem na our white blood cell. Our wite blood cell um e be like one soldier wey dey waka up and down for inside as e dey waka up and down, if se any disease weda na virus oh weda na bacterial o weda na fungi o if e don see am immediately e go just attack am dey fight am so dat dat disease e o go affect us. Anoda beta thing wey our immune system dey do besey our immune system dey get special memory. If our immune sys tem don fig h t wan disease before, be don fight am don win am diseases no kon affect us even we self we fit no know sey disease don enter our bodi but if dis immune system eh if e kon see dat same di sease again sey e come back again like fo example if pesin get malaria, di malerial don enter bodi and di immune system don fight am e don go. If dat malerial kon come back again, di immune system eh e go remember sey I don dis tin e don enter bodi again so e no go even waste time to fight am quick quick so dat e go fit protect our bodi from any disease. So we tok sey our immune system na beta work den dey do for bodi because if pesin wey e immune system don low like pesin wey get HIV or wey get cancer, na different different disease go dey do am because those or special soldier wey dey bodi de no go fit fight again because de don low, so na beta work our immune system dey do e dey help us dey fight diseases.

Just as motor ned fuel to tek run, na so our immune system need water too fit work. We fit tok am like dis sey if pesin get motor and road no dey for di area, di pesin no go ft move. Na so e be for our immune system too. Our immune system de need water to tek move around and because sey if sickness affect us for leg and na our immune system dey plnty area for bodi, for dat immune self to fit attack dat kind sickness wey affect us, e go need water to tek go there so wetin watr dey do be sey, water dey help carry white blood cell, some of those white blood cell de dey call am nitrophilis and niphocite. E dey carry dis cell to area wey be sey to plece wey be sey our bodi need dem so dat de go fit help us fight infection. Anoda thing wey water dey do for our immu system be sey our bodi need water to tek mek some kind special fiber wey de dey call anti-bodies. Anti-bodies, dey help us dey fight diseases so na water wey dey our bodi na in our bodi go use tek dey tek to creat dis kind special anti-bodies. Dis anti-bodies na protein dem be example na cytokinis. Dis protein eh e dey help us dey fight infection or maybe we get inflammation maybe our bodi start to dey swell, na dis kind um anti-bodies na in na in dey help us dey fight am and na water na in dey help us dey mek am. Anoda thing wey water dey do for our bodi be sey e dey help us dey remove some kind badbad thing for our bodi di won wey oyinbo pipu dey call toxins. So if pesin dey drink water, e good because dis water go dey commot di kind waste product di thing wey be sey di bodi no need again and dis won go allow our immune system to dey work well well.

You don ever notice some kind baby weybe sey dem born dem de kon get some kind bad problem fr bodi.like for example some e blood no plenty for their bodi, some may no fit breath well and some dis their mouth e fit no cover their teeth, e go kon open for wan side we dey call am cleft palate. Sometimes um wetin dey cause all dis thing na wetin mama dey chop wen e get belle. Because sey na wetin mama chop na in pikin wey e dey inside belle na in di baby too dey chop. So if mama no chop beta food, e nor chop food wen good well well, di baby wey dey inside belle too e no go grow well. E get some kind food wey be sey mama wey get belle suppose dey chop. Like some food wey be sey e dey very high for folic acid. Folic aid um na one of di vitamin B. so wetin folic acid dey do for bodi be sey e dey prevent some bodi defect, e dey help baby brain to dey grow well, e dey mek their spine dey grow well, and if pesin want food wey dey ricjh na folic acid um na like food like vegetable especially spinach like greens, like me wey no dey chop greens, like all dis eh our maize dem all dis our millet, de dey very good dey dey very hight vitamin C folic acid.and e also good mek mama dey chop food wey get iron, wetin iron dey do for bodi be sey e no dey allo mek blood dey dry for bodi, so iron e dey good well well cause dde allow baba dey get oxygen so dat de go fit breath well well. So food wey dey rich in iron na like dey chop meat, especially red meat, dey chop beans, dey chop ehhhn ceareal like our conrflakes dem de dey very good in iron. Calcium too no carry last oh, calcium too dey very good for bodi cause n aim dey mek our bone dey kakaraka. If mama dey chop food wey dey high in iron like sey de chop um de drink milk, dey eat cheese, dey chop all dis kind veetables dem, e good. and to d ey always dey chop bone, e go also go markt go buy biscuit bone, dey chop am e good well well.both for di mama and for di baby wey dey inside bele. Anoda beta nutrient na omega3. Wetin e dey do for bodi be sey e dey mek brain dey work well, so if mama no chop food wey dey high wen dem born di baby di baby fit dull because di brain nor develop well. So food wey dey good in omega3 na fish. Like nut, u know all dis walnut all dis sed, de dey very fine in omega3 and e good too oh mek mama dey use I prenaltal vitamin because wen mama don get belle and e dey go hospital, de go give am some kind vatimin mek e dey tek like vitamin B complex like um vitamin C de go give am mek e dey tek.e good mek mama wey get belle dey tek am because those kind vitamin e go mek e babay strong well well. And mek we no forget o sey water no dey carry last o water na life, water good for bodi well well well for di baby and for di mama and mek mama wey get belle mek e no dey chop too much sugar. Too much salt too no good fr bodi, too much fat too no good for bodi some kind fat no good mek mama wey get belle mek e no dey tek am because di kind thing e fit kon cause some kind wahala wen de won born di baby.

Gestational diabetics na diabetics wey dey affect pregnant women, dis kind diabetics na temporary after di woman don born pikin, di diabiitics fit stop but e get some kin wey pregnant woman dey show wey fit cause am to fit get dis kind gestational diabetics and one of dem na wen woman dey tek too much food wey get sugar, like sey e dey tek um drinks some all dis kind drinks wey be sey dem get um plenty sugar, e dey drink am all di time dis won fit mek e fit get gestational diabetics. Anoda wan na if e dey chop um refined carbonhydrate de chop white bread all di time dey chop snacks, dis won fit mek e sugar level high wel well. And if e dey chop some kind fat wey de dey call satutrated fat, dis kind fat e dey dey for inside food, dis won fit cause am mek e get gestational diabetics. And e dey chop food wey no get fiber, dis won fit increase di risk to cause gestational diabetics. So if pregnant woman no on get diabettics, e get some food mek e dey chop like mek e dey chop fruit, mek e dey cho vegetable well well, mek e dey chop fish, dey chop um food wey get probiotics, like youghot, e go mek e bodi strong well well and dis won go improve e sensivity for e bodi and mek e dey try de eat balance food, or balanced diet, if you won chop food mek e be food wey besey e get everything wey bodi need to fit grow well or wey e babi ned to fit grow well, e fit chop fruit wey be sey e get vegetable, fruit dey for wan side, grains dey, protein dey and some kind beta fat e dey there. If e dey chop all dis kind food, e go mek e bodi dey ok and mek e dey drink plenty water too, and mek e dey try mek e no dey drink soda drink too much because dis won fit mek e sugar level rise well well.

Pregnant woman need beta nutrient for e bodi way go mek e pikin grow kakaraka and mek e grow well. E get some kind nutrient wey de dey call macro-nutrient.dat kind nutrient, di bodi need am so dat di bodi go fit work well. One of dem na rotein. E good mek woman dey especially mama wey get belle mek e dey shop food wey get protein at least in a dey mek e chop food wey get protein like one hundred gram of e food mek e get pro ten. And mek e dey chop food wey get carbohydrate because carbohydrate dey give energy, e dey allow babi, di pikin wey dey inside belle mek for grow well,, mek e get energy at least any of e food wey e won chop in a day mek e get like two-hundred gram of carbohydrate and mek e dey chop good fat.fat dey ok for bodi o because na fat na in dey allow pikinwey dey inside belle wey dey allow e brain and e eyey dem to fit work well. At least if you wan chop fat in a dey, mek e get like twenty to twenty-five percent in a day because fat dey give energy. And e kon get some kind some kind micro-nutrient, de dey call am macro because sey bodi no need am plenty but bodi still need am but e too small, di babi, di pikin wey dey inside belle, e no go dey ok. One of dem na folic acid, iron, calcium, e good mek mama dey chop food wey get iron, wey get folic acid and wey get calcium cause e go allow di babi bone t strong kakaraka e brain go develop well, e no go get some kind problem, like sey dem born some pikin, you see dis you see di back bone, de go kon bend like sey. Dat one no good and na wetin dey cause am na di mama no chop foodwe dey high in folic acid. vitamin, zinc dem, iodine dem, dis kind nutrient, e good fr bodi o because if mama no chop am, di brain of di pikin no go develop well. And we still get some kind nutrient wen be sey di bodi need am small small but de dey very important like vitamin, like vitamin, like Collin. Dis kind three wey I mention so, e good well well o becaue e dey mek di immune system of di babi mek e dey ok and e dey allow di bai bold mek especially vitamin K. so in case of some kind food wey e sey woman wey get belle suppose dey chop like mek e dey chop vegetable because e dey very good in iron, calcuium dem, de chop food wey get fat, wey get beta fat, de chop meat, de chop beans, and no forget to chop fruit. Fruit de dey high for vitamin and some pikin dem bone, you see sey dem get bone leg. Bone leg no be something wen woman suppose de dey proud of. Wetin de call bone leg? Na wen mama no chop good vitamin C, e nor chop food wey dey high in vitamin C and e nor chop calcium. Di bone of di baby e g bend come as dem born am. So e good mek woman wey get belle mek e dey chop balance diet cause na wetin woman chop, na in e pikin wey dey inside belle too go chop.

As mama get belle, e good mek e dey chop beta food and mek e dey chop well. Because di one go allow in pikin to fit grow well, but e no goo good o me woman chop too much food wen e get belle because wen woman first get bela, e fi no dey chop plenty food, e fit dey chop di normal food wey e dey chop, dat one no mean sey e bad or something no good for your bodi e no moean like dat because as di pregnancy dey grow like dat, di mama go dey chop more. So e get some kind changes wey dey happen for mama bodi as dei pregnancy dey grow. As pregnancy dey grow, e go dey chop more. So during di first trimester, dat one na within di first week to di twelveth week wey di mama get belle, e go dey e no e fit nor chop plenty food, infat doctor dey recommend sey di food wey e dey chop daily, di kind energy wey go dey inside, mek e no pass like two-thousand caliries. But mek e no enter di second trimester. Second trimester na from week thirteen to week twenty-six di woman bodi go don change because di babi go don dey grow so di babi go need plenty food now e go need some kind beta food balance diet food wey go mek am dey grow. So di woman need to chop more. Doctor go recommend sey mek e chop between two-thousand two-hundred calori to two-thousand five-hundred calories sey dat one good. If don enter third trimester, e go kon show up more. Dat one nab tween twenty-seven weeks to forty-week because di babi don dey grow faster now because e don dey develop plenty organ for bodi dey get eye dem, nose dem all of dem so e need food to dey grow well so mama fit kon dey chop more food. So doctor dey recommend sey at least in a day oh, mek e dey chop food wey dey high like two thoudand four hundred to two-thousand six-hundred in a day. but dis kind thing, dis kind number wey we dey mention so, no be every woman dey chop like dat because e get some kind things mek woman no even chop reach or even chop pass dis one. Like for example if di woman don old or if di woman still young, if di woman get weight or e nor get weight, if di woman get height or e nor get height, all de kind activity di kind thing wey di woman dey do like for example if na pesin ey be sey e no dey work, e just dey sit down for house, e fit nor chop more because e just dey sit down for house e no dey burn any energy. So e fit no chop reach dis wan maybe na for e first trimester maybe like um two thousand calories. Third trimester reach like two thousand five hundred calories. But if na pesin wey be sey dey do exercise dey even dey do sport sef every week, e go chop more oh. Di kind food wey pesin wey no dey work wey e dey chop like two thousand five hundred calories for e third trimester, woman wey dey active well well wey dey do exercise, e fit chop di food wey pesin wey no dey work dey chop for e trimester e fit chop am for e own trimester even fit chop pass dat won because sey e dey dey active e dey do exercise e still get e own job wey e dey fdo, e dey do training, e dey do dis kind thing this kind work fit mek di woman dey chop well well. And e good o if woman dey chop beta food o because e go allow mey di pikin wey dey inside bela mek e grow well and e breast sef e go get bata milk because sey e dey chop bet food. Beause if mama wey gt bela no chop beta food, e pikin wen e born am fit no get weight and dis one fit cause plenty health problem wen e born am. And if e o chop beta food too and e no chop well, e fit kon get um fast labout before e time maybe nine month neva reach, di babay fit come. And e fit kon get planty complication oh like sey e go dey dey weak all di time because e no dey chop di normal energy food wey e suppose dey chop for di day or for di month dis one fit mek am mek e dey weak. So e good oh if you get bela, dey chop beta food abi dey chop balanced diet.

Di kind food wey mama wey get bela suppose dey chop um , fruit suppose dey inside. Vegetable suppose dey, food wey dey hight in protein suppose dey, some kind greens dem, like dem rice, dem maize suppose dey, and milk too or anything wey dem use milk do like yogurt like cheese suppose dey and healthy fat like nut, dey chop cashew nut, dey chop avocado and also good mek mama dey chop food wey get folic acid, wey get iron, wey get calcium wey get omega three farty acid and we get probiotics. If all dis kind ting dey fr inside wey one pesin wey wan mama wey get bela wey wan chop, good well well o because e go mek di bodi dey strong and even e pikin wey dey inside bela, e go grow well. So at least in a day, e good mek mama mek e chop fruit, at least mek e chop wan medium fruit two to three time in a day. E fit eat apple in di morning, mek e eat water melon in di afternoon, mek e chop carrot in di night, dis wan good well well we na fresh food o, or na frozen food o, mek e sha be beta fruit. And if na pesin wey no like to dey chop fruit, e fit blend am mek e drink am. Vegetable good too for bodi o at least in a day, mek e mek sure sey e must chop vegetable. E fit even mek e chop am like three time in a day or more. E fit cook vegetable like dis pumpkin leave cook am put fish inside den chop am. And if na pesin wey be sey you nor like to dey chop um vegetable, you fit blend some kind vegetavles together, blend am for inside blender dey drink too. Rotein food e good too for bodu o, like at least in a day mek e chop too to three if possible two to three plate of protein food like soe kind meat wey no get fat like goat meat, like um chicken dem, like fish e fit fry fish, e fit boil fish or egg mek e chop am in a day. And some kind food wey be sey e good, na like grease do, bread wen be sey den use wheat do, e good well well. And e good mek you dey chop dairy food, e fit tek like one cup of milk like two to three time in a day or you fit tek yougort, like two to three times in a day, dat one good well well. Andmey e dey chop seed too dey chop nut, different different kind o nut, shey na groundnut o, shey na ccashew nut o, na different kind of nut na in dey. Some de don even mix different different type of nut dey package am. Mek chop am like two to three times in a day. And mek e dey chop folic acid too like four hundred to eight hundred MCG perday dat one good well well. If you nor dey like to dey swallow drug well well, tek vegetable, dat one get folic acid well well. And e good mek mama dey tek food wey get iron or mek e tek supplement maybe wey get iron but food wey get iron na like fish, beans, some kind cereals wey de don fortify, fortify mean sey de don add additiona iron put inside di cereal like dem corn flakes dem. At least mek e tek like twenty seven milligram per day. Calcium nor carry last o, cause calcium na di mek mama and pikin bone dey strong kakaraka. At least mek e chop food or mek e tek supplement wey get calcium like one thousand milligram per day. Omega three acid nor carry last o mek mama wey get bela dey drink yogurt, dey drink all dis um fula diminu, kimchi all dis kind beta beta thing wey dem use milk do and even de tey like one time or two time in a day. But e get some kind thing mek mama wey get bele suppose avoil like food wey dey high in mercury dat one na like pipu wey dey chop sharp, e get one kind element wey dey dey call mercury, e plenty for shark bodi, like some kind fish like sword fish, some kind fish king mackerel fish, mek woman wey get belle mek e no chop dat kind fo od oh even though e won chop am, mek e no chop am too much. And mek woman wey get belle mek e no chop met wey den no cook well, or na chicken wey de nor cook well, even though na fish wey den no cook well, weda de no bol am well oh or dey no fr am well, abi de no grill am wel, dis kind food fit cause some kind bad sickness wey fit affect di pkin and even affect di mama. And mek e nor drink milk or juice wey de nor kill all di germs finish like some juice wey de dey call unpasturise milk, dat mean sey di milk o, de no kill all di germs wey dey inside. So if you wan buy road side um kunnu, e dey important mey you ask oh weda dey boil am well, or you won buy road side soya milk, mek e dey sure sey dem boil am well. And mek mama wey get bela nor tek food wey get sugar too much, or food wey dey high in salt, dis one nor good, e fit affect e health and e fit even affet in pikin wen dey bela.

Wen woman won born, de dey call am labour. Dat one mean sey di bodi don ready to born. Di kind experience nabeta experience for mama wey won born although e dey pain o but e dey show sey di time don reach to see their pikin. So e good if mama know some of di things wey go happen for e bodi to show sey labour won start. So e get some sign wey de dey call early sigh to show sey lbour don start but di pkin neve ready to come out. One of di sign sey e fit ey get back pain, di pain e fit be sharp pain or e fit no be sharp pain e fit be dull pain for e lower back. Dat kind pain um , e fit happen and e fit kon rise like sey di pain dey move come di side and di front of di belle. E fit ey get some kind pain wey won resemble pain wey woman dey get wen e won get e menstruation. Blood fit dey smalsmall blood fi dey come out for e bodi like tick tick bood wey won be like mucus dey come out from e viginal. Dis mucus fit be di e fit be thick wan and e fit even clear and some fit dey pinkish da won na early sign of labour. As time goes on dat sigh go kon dey go kon dey come more mor, dat won di bodi go kon dey contract, e go ey get some kind contraction wey go dey come wel well and di contraction go dey last like thirty to seventy seconds dat one don show sey di labour don incrase. As di contraction dey come, e go kon dey strong more more di woman go dey feel pain, more blood fi dey come out for e bodi small small e bella dey fit dey tie towl, di bela fit even hard all dis under e bela fit dey pain am, e fit even d ey get some kind pressure like some kind sey bodi dey do am somehow for e viginal or for e anus dat kind place e fi nor even do am like sey e dey ok. As time goes on, di pain, di contraction go kon plenty pass like dat. Di contraction go kon dey come well well. And even some women, d o start dey vomint, but bodi go ey do dem like sey de dwon vomit. If di labour don dey more frequent, some woman go dey shake, their leg go dey shake, some den no even fit stand well except if pesin hold dem. Dis their leg go dey dance, some woman self go dey dance, some woman go dey run up and down, their bodi no go dey ok like sey dey no even get dem sef. As dis one dey happen, bodi fit dey do dem like sem mek demo us di baby come out some go dey cry, some out because di contraction don do dem well well some go dey shout, some go kon dey sing, some go dey cry, so di viginal g kon dey de go dey feel sme kind pressure sey mek dem push di babay mek e come out. Dat small space wey dey inbetwen di viginal and di anus, dat place go bulge out go swell like sey di head don dey there. If woman don notice dis sign, mek e no wait o if sey you notice di first sign like sey bodi dey do am somehow, e good mek you run go hospital and if na you be di husband, your wife don dey tell you sey e don dey see di kind labour sign, good mek you carry am fast fast go hospital so dat doctor go fit check am so dat de go fit help am mek e fot born well and mek e ft born at di right time. So if you dey if you don notice sey you dey get um contraction wey dey last for like thirty to seventy seconds and di pain e dey too much, your bela don dey tight you well well, your vigial dey feel like sey something dey burn you for there, and e dey do you like sey your bodi don dey shake, your leg don dey shake, fast fast mek you carry dat kind woman go hospital mek e for born.

Wen mama don get bala, e fit decide di kind delivery, di kind option on howe won tek born e pikin. E fit discuss am wit e doctor di kind type of delivery wey e wan because sey na different type of delivery option na e dey for mama wey get bella. But di one wey common pass, na in de dey call viginal delivery. Dat one n di babay dem born am through di viginal so at means sey di mama dey go hospital and e born e pkin through di viginal e fit be sey nobody even assist am, na e born e pikin e sef or e fit be sey di doctor de use some kind instrument like um forsept or vaccume extraction tek help di mama mek e for born di pikin. Number two na cesarean section dat wan de call am c section, da won na surgery. E mean sey de use wan special knife tek open di mama bela and bring di pikin ome out even for dis wan, e get some kind c section wey de dey call plan c section, dat won mean sey di woman dn mek arrangement with di doctor or di doctor don tell am sey at dis particular day o mek you come mek den do c section for you, mey den for commot di pikin. And many time wen dis wan dey happen maybe wen di won get some kind medical codition or e don get surgery before so de go give am date bas on di time because de go don know e medical history, de go don know wen e get bela and e age of e bela so de go give am date wey de go kon do di c section for ram. But di unplanned c section e fit be sey na emergency r di woman don get complication before or maybe e dey try mek e for born through di virginal delivery so but e nor kon fit born am cause e get some kind problem so de go do emergency c section for am dat means de go cut e bella carry di pikin out. Number three na wetin de dey call induced labour. Dat one um , e dey happen most times, wen woman too get complication or maybe sey di woman don pass di date wey e suppose born, maybe e suppose born dis month and e no born. S doctor fit induce am dat means sey de fit give am some medication like oxytosine wey be hormone wen de put am for e bodi, e go mek di woman start dey labour so dat e go fit born. Numbr four na water bed. Dat one na wen woman born put for inside pool of water, e fit be inside bath tumb wen de don fill amd with warm water, di woman go born ether with di help of family member. Anoda type of delivery na home birth. Dat won ey happen for inside h ouse e fit no carry di woman go hospital, de go just mek am dey comfortable, e fit be mid wife o, e fit be neighbor dem, or e fit be all dis traditional pipu wey dey help woman dey born, de go help am born for house. So if una mama won choos di kind delivery wey e want, mek e choos am well especially wen di mama don get some medical condition maybe don do ome kind surgery before. If e discuss with e doctor, di doctor go fit advice am di best delivery option wey go good, wey go beta for ram as e get some kind complication before. So e good o mek woman think am well especially if di mama no get pesin wey fit help am, e be nor get anybody for houe, e husband no dey to fit help am to carry am go hospital wey e won born so e fit mek am to think di kind option wey go good for am wen e go like wey e go fit use born. An e get some kind woman wey be sey de no fit hold pain, any small pain, d fit faint any small pan, de go just scatter bodi, so mek woman think am well if na di c section wey e won do or if na di normal virginal delivery, or if na di won wey de dey do for inside water, any won wey e won do na e personal decision but mek e think am well and mek e dicuss with e doctor.

Na true sey evei mama wey get bella de dey alwys dey pray sey and dey hope sey de won burn, nothing go happen to dem either to dem sef or to their pikin.safe delivery go go smooth and de go fit born their pikin well. But di truth be sey something wey psin nor expet fit happen, wey pesin nor fit control so e good um mek mama wey get bella mek e prepare e mind or anything wey fit happemn because if e do dis wan, e no go mek am to dey worry worry, and e go help am to mek decision fast fast. Di truth be sey pregnancy e get e own complication, anything fit happen wen mama wan born pikin for example, di pikin e fit nor breath well wen en dem born am, dis one na one example of di kind compliation wey fit happen wen woman won born, e fit be sey e labour e fit last longer dat e think. Some woman fit labour, de fit don dey labour since morning till night de still neva born and de go dey I pain. Or e fit be sey di placenta e nor commot from di womb, e stick to di womb, e nor gree commot, dis one fit cause bleeding, and e fit mek di babai mek e no fit get beta oxygen. Or maybe na di umbilical cord, e don come outside e dey stick to di woman bodi to di mama bodi, dis wan fit en um round di baby bodi r round di neck, dis wan fit cause di pikin mek e nore for fit breath well, or maybe di woman kon ey bleed after wen e don born finish all dis wan na complication wen e fit happen. So e good eh if mama wey get balle mek e for fit think if any of dis kind situation, any of dis kind thing if e happen wetin una go do. One thing na be sey eh to prepare um e god mek di mama get som kind plan for head or e fit even put am for writing. E fit tll e doctor how e wan tek born, or e fit tell e docor sey if my labour too much, mek una do induced birth dat won mean sey di doctor de go give am some kind inection wey go mek am born fast. Or e fit don discussed with doctor or mek e ask am wih am problem wey e think sey I fit get, as di doctor knoweverything about e bodi. E fit ask am which kind condition wey you think sey I fit get, dis won go mek am mek e fot prepare e mind. And e good too mek woman mek e read, she herself she fit buy book wey talk abut how pregnancy or how woman tek dey born, if e dey read dat kind book, e go get plenty knowledge about some of di things wey fit happen to am wen e won born. And mek e tell e family especially e husband mek e for support am, e husband or family member, friends, if e get pipu wey support am, e go mek e mind come down. And e good too mek woman mek e dey practices ow to dy breath well wetin oyibo pipu dey call relaxation. If woman learn ow to dey breath well especially wen e dey worry worry, if e learn how to dey breath well, dis won go mek e mind calm down. And e also good to prpare for emergency situation because some emergency fit happen so e good mek di mama mek e fot know di signs wen fit happen wen e get some kind emergency. And dat one and wetin go help am na wen e don read or e don get some kind knowledge of di kind complication wey fit happen. Ok so like after you don born, de kon tell am sey her pikin no breath well o, or di placental e dey stick to e bodi or e neva come out o, because sey e rea about am before dat kind thing happen, e don know sey ok na wetin di doctor dey try do like dis, because de fit no get time to kon dey explain to am in details wetin dey happen but because sey e don get knowledge before, dis won go mek e mind relax sey dis kind thing wey dey happen no be big somplication na wetin wey be sey de go fit handle. And also, e good too mek e know sey c section fit happen as e don dey born, de kon tell am sey you no go fit born dis kind ikin, you no go fit born dis pikin by e sef, if di wman don think about dis one, e no go mek im dey worry worry sey de won do c section for am, or de won do surgery for am. And e also good mek e for get backup plan maybe e house far from where hospital dey in case of emergency maybe na for inside house na in e plan to give birth before den if pesin won kon help am weda na nurse abi na mid wife won kon help am mek e for born for inside house, e good mek e get backup plan sey if e no kon work o, mek I don get pipu wey go carry me go hospital, if e do dis won, dis won go mek e mind calm down, e mind go dey relax and dis won go help am calm down forget sey

Lashing na wen pikin fit suck milk from e mama brest well without any problem because if pikin no fit suck milk for e mama breast, di pikin no go fit chop. and if di babai nor lash well, di mama nipple fit dey pain am. So to fi do dis wan, for a babi to lash well, e mean sey di babi mouth e go cover di nipple, e go cover di ark round skin, dat dark round dot wey de dey for di side of di nipple mek e cover am well. And mek di nipple, mek e dey for inside di mouth of di baby. Wen ma ado dis won, dis won go allow di baby mek e fit suck breast well. To fit do dis wan, e good mek di mama mek e hold di baby head well, e fit rais e head small, mek e know mek e dey touch di breast mek di pikin mouth mek e dey open well well, mek di mouth mek di tongue mek e dey flat. E no know sey di pikin tongue go kon fold for inside if e dey like dat, di pikin no go fit suck di breask well. And mek di lip of di pikin mek e cover di nipple well well so dat in go fit suck. Anoda thing be sey mek di nipple mek e deey inside di baby mouth so dat di pikin go face up. To fit do dis wan, e good mek di woman wey beb di mam mek e sit down well, mek e hold di baby close to e bodi mek e raise e head mek e adjust am so dat e bodi go dey ok. E fit even support di baby head or support e neck mek e put am close to e breast and mek e make sure sey di e carry di baby come near di breast no be sey e go carry di breast too lose to di baby so dat di breask no go cover di baby nose dis one go allow di pikin fit suck di breast well well. And mek di mama mek e check again afta di brast don dey di pikin mouth, mek e check wed di pi kin dey suck well. If yu do dis wan, de go allow di pikin mek e for suck berta milk and dis won no go allow di mama nipple to get some kind pain or mek e dey pain am or mek e get some kind ijury because if di babay nor lash well, e fit affect e mama nipple and e fit mek di baby nor dey suck.

For mama wey dey work from morning to night maybe de just born pikin and de need to resume work and de won de continue to dey give their baby breast milk, de fi put their breast for inside something wey den call storer so dat even wen de nor dey house, di pikin go fit suck breast milk. So to fit do am, e get different different way wey pesin or wey mama fit um pump in breast milk give e pikin. Numbr one na hand expression, dat one na wen mama use e hand tek pump di breast mik for inside bottle. But you fit do dis one but mey you wash your hand mek you was your hand well and di bottle wey you won use, mek e dey clean so di woman go put dis e tongue, e go put am for ontop of di breast e go kon put e other four finger under di buttom of di breast so e go gently press di breast until di milk go start to dey come out. So e fit dey put di mik inside di bottle. Anoda way wey you fit do dis one na wen you use manual breast pump. Dis kind manual reast pump de go just dey go you go hold am kon attach am kon put am for di nipple and e go e go dey pum e go dey gently ey squeeze di handle so dat di breast go dey come out but if e still won use manual breast pump mek sure sey you wash yor hand well so dat your hand no go carry germs enter inside di breast milk. Number three na electric breast pup, da won na electricity na in e dey use, so di mama go position di breast di pump for di nipple of di breast and di thing go dey do e work go dey mek go dey pump di breast milk commot for inside bottle. Even if na dis won you still won use, mek sure sey yo clean your hand well. So to fit store dis breast milk um , e good mek you store am well, so dat di breast milk no go spoil because if ypu give breast milk wey don spoil give pikin, e go worry e belle well well. So mama fit store dis kind breast milk for inside fridge, e ft last for up to three to five days, so if you don pump di breast milk inside bottle mek sure sey you label am, you write di date wey you express am, di date wen you pump di breast milk commot from your breast, you write di dte there so dat if e don pass eight or five days, mek you no give pikin again o. and you fit store am for fridge at four degree Celsius or below. You fit even store your breast milk for inside freezer for self e fit even last long,. For inside freezer sef, e fit even last for six t twelve moth but before you do dis won, mek you still label am and e fit dey for inside freezer for minus eighteen degree and below. So after e don dey for inside freezer and you won kon give pikin, you won mek di pikin warm because you no fit give breast milk wey cold to pikin o or breast mik wey don freez to pikin e go worry e belle, you go need to mek am liquid back or mek you mek amd warm.if na inside freezer you put am before, you fit put am inside fridge mek e fo turn liquid or you fit put am for plate wen be sey e dey warm or you warm am you warm di breast milk wen you put am for inside bowl wey get wasrm water or mek you use bottle warmer to fit mek am warm before you go give di pikin. But any one wey you won do for dis um for dis an y one wey you won how you won t5ek store am, mek you mek sure sey you label am, you put di date mek you commot dat breast milk mek you put am mek you put di date and mek you use container wey e dey tight well well so dat e no go allow mek um all dis um germs dem dey enter iside di milk mek e nor go spoil am. And e good mek e nor stop plenty breast milk, e fit store small one because you go need to mek am warm, before you go give pikin but if e plenty, e go tek longer time especially if you put am inside freezer e go tek time before e go fit warm. And e good too mek you clean your hand o if you don get soup and water mek you sanitize your hand before you go start to commot breast milk for inside your breast put inside bottle so dat di pikin, di breast milk no go worry di pikin.

Nna natural thing for mama to won breast feed e pikin, but some times e dey get e own challenges and one of di problem wey mama dey face wen e won breast feed e pikin na engorgement. Engorgement na wen breast don full well well or e don oever full with milk, or di breast kon swell e kon dey pain di mama. Sometimes e fit dey mek am feel sey cold dey enter e bodi, dis kind thing fit mek am difficult for mama to fit breast feed e pikin. So to fit help mama, to fit help mek di mama dey no dey feel di engorgement na mek di mama dey feed di pikin well well. Or mek e dey feed di pikin everytime. If e dey do dis wan, di breast no go over full with plenty milk. Anoda won na mek e try mek di pikin mouth cover di nipple of di breast so dat di milk e go dey enter di pikin mouth well well. Anoda thing wen e fit help mm awn get engorgement na mek e use cabbage leav. Cabbage na one of di vegetable and if you rub am for di breast, e go mek di breast mek e for comedown small. Mek di pain mek e for nor dey too much. Anoda thing wey mama fit do na mek e dey pumpdi breat, you fit dey pump di milk you fit store for inside fridge dis won no go allow di breast mek e over full too much and e no go pain am. Anoda problem wey mama dey face na nipple sourness. Nipple sourness na wen di nipple of di breast dey pain am, wen if anything touch di breast, e go dey pain am even though na di mouth of di pikin, even though na cloth touch am, di thing go dey pain dimama. So to fit help di mama solve nipple problem na mek she dey use nipple shield. Nipple shield na wan small thing wey di mama fit put for di nipple. Dis won go allow mek di baby fit suck andmek di nipple no pain di mama. Anoda thing na mek she deyapply cream. E get some cream wey dey help to heal di wound wey dey di nipple. Dis won go allow mek di mama to fit feed e pikin. Anoda thing wey fit help eh na mek di mama dey allow di nipple to dey dry before e put am inside bra. Like for example after di mama don feed di pikin finish, e fit be sey some breast don still dey for di nipple, e good mek e dey am before e put am inside bra because if milk still dey for di mouth of di nipple or di breast still dey commot milk, dis won fit cause bacterial infection. For some woman, e get somekind pad wey de dey use tek dey cover di nipple for inside their bra so dat di breast no go dey commot water. If you do dis wan, dis wan no go allow bacterial enter di breast. Anoda thing wey de fit do na mek e dey put something wey dey dwarm, e fit be warm cloth wey de don put for inside warm water to fit massage di breast so dat di blood go fit dey flow and e no go allow am dey poain am. Other thing wey ma afit do if di mata de don kon too much afta de don try all dis things e nor work, e good mk e talk to e doctor. E doctor fit give am beta advice on wetin e go fit do so dat e breast no go dey over flow and e no go dey pain am. And e good too mek mama dey drink plenty water, to dey drink plenty water and to dey rest well. E go good mek di mama go fit prevent e sef from nipple sourness and engorgement.

Some mama wey de breat feed their pikin fit get some kind problem wey be sey their breast no go get plenty milk, or som their breatno go even get plenty milk at all. E get so many things wey dey cause dis kind problem, one of di problem na one of di things wey dey cause am na wen di pikin no dey feed well, if pikin no dey suck well, or if pikin no dey suckj regularly, dis on fit cause am mek e come or mek milk no dey flow come di breast.and to fit solve dis problem na mek mama mek e de trymek e dey feed e pikin well well.at least eight to twelve times in a day mek e mek sure sey mek e dybreast feed di pikin. Because as e dey breast feed di pikin ase dey feed di pikin na so milk go dey flow dey ome bck to di breast.anoda thing wey fit cause am nawen mama no dey drink enough water, e good mek mama todey drink enough water because for breast milk to form, e need water to fit do dis wan. At lest in a day, de deyrecommend mek mama dey drink like eight to ten glasses of water for a day. Dis wan go allow mek e dey flow come e breast well well. Other things wey fit cause am wey mama dey do na mek mama too dey stress, mey because of di work wey e dey do o e dey stress well well. Dis won alsoft cause am mek breast no flow, mek milk no flow come di breast.and to fit solve dis wan namek mama dey try mek e dey rest, mek e dey relax and e fit even tell e family dem mek de dey help a mdo some kind work wey she need. Dis won go dey allow am mek e rest, mek e for relax so dat milk go dey fow come e breast. Other things wey fit cause am na sey if di woman don get some kind problem for bodi before like um polisistic oerian syndrome, thyroid disorder or di woman don get some kind breast surgery before e fit cause am mek e besey milk no go dey flow come di breast as we suppose be. To solve dis wan e good mek mama talk to e doctor, e doctor gofit give am encouragement. E fit even give am some kind things wey go mek milk dey come e brast. And other things. Wey fit still cause am na wen mama get hormonal imbalance. E get some kind hormone for bodi wey deymek milk dey flow for breast well well one of those hormones na prolactin. So if prolactin for inside bodi if e low well wel pass di won wey e suppose be, dis won fit cause am mek milk no dey dey for mama breast.so to e go good mek di mama talk to e doctor, den go check e bodi to know wetin de fit do so dat di hormone wey dey for di bodi go balance well well. Andalso e good mek mama mek e dey chop food wey fit mek milk dey come e breast one of those fine fine seed na funegric or you fit use am dey do tea or dey add funegric to e food dis wan go mek am ,go mek milk dey come e brast well well well.mna if mama dey try to dey follow all dis kind tips e good well well for e pikin dis won go fit allow am mek e tek breast feed e pikin without wahala.

Nipple sourness and trauma na one of di challenges wey mama wey dey breast feed dey face. E good mek mama sabi wetin e mean wen you get nipple sourness because di won go fit prevent some kind illness wey fit happen for future and e go fit get beta experience as e dey breast feed e pikin. For mama to know sey e don get nipple sourness one of di thing e go dey feel be say e go dey feel pain for e nipple, dat kind pain e go dey sharp well well e go dey be like sey de dey stab am or di place dey burn am e fit be after e don breast feed di pikin or wen besey e dey breast feed di pikin. Di nipple fit red well welland e fit swell. some pipu their nipple go even get crack like sey something cut am small and e fit even dey bleed. So e good mek mama sabi all dis sign dis won go help am know sey e don get nipple sourness. And e get plenty things wey fit cause am and one of di thing wey dey cause am na wen pikin wen e nor lash well. To lash e means sey wen mama won breast feed e pikin, e meansey mek di mouth mek e cover ddi nipple and their ariela. Ariela na thoe small small dot wey de dey for di nipple. Mek di pikin muth mek e nor just cover di nipple mek cover di ariela join because if e cover only di nipple, di pikin go just dey source di nippleand di more e dey doam, di more di mama go dey get nippl sourness dat nipple go dey poain am. So e good if mama won breast feed e pikin mek e dey position di pikin head so dat di pikin go fit position e mouth and e mama go fit adjust am so dat all di nipple and di ariola go dey for di pikin mouth. And di piking go fit suck well. Anoda thing wey fit cause am na if mama dey use um bottle dey breast feed e pikin di won fit cause confusion for di pikin bcause di pikin fit nor know which one e dey suck weda na ottle o or weda na breast, or weda na e mama breast e deysuck bcausee mama dey use bottle well well. So if mama dey use bottle well well, with time di pikin fit kon dey bit di bottle or dey always dey put dey suck am, dey suck only di mouth of di bottle. And if di mama kon dey switch between bottle and breast, e go cause confusion wey be sey na only nipple na in di pikin is to dey suck and dis won fit cause sourness. So to fit manage dis wan, e good mek mama mek e sabi wetin de dey call proper lashing.proper lashing as I talk na mama e allow mek di pikin mouth not to only cover di nipple but to also cover di ariela smallsmall dot wey dey for di bbreast. If you do dis won correctly you dodiswon well, pikin go fit suck well. And di nipple nor go dey pain di mama. Anoda thing na to use nipple shield e get some kind things wey mama fit put to tek protect e nipple to tek breastfeed e pikin. If you dey use dis wan, e no go cause nipple sourness and you fit use some kind cream wey de dey call nipple cream if e allow dis kind cream for di nipple, dis won go protect di nipple so dat e no go get pain.and e also good mekmama dey allow di nipple mek e for dry before e put am back for inside di bra because if milk still dey for di tipoff di nipple, dis won fit cause some kind bacterial infection e fit allow mek bacterial dey grow for di nipple and dis won fit cause some kind infection wey go mek di nipple dey pain am. And e also good mek um mama dey use um warm things to put for di breast e fit be cloth wey don put for inside water mek e tek massage di breast dat won go allow mek blood dey flow well and go allow di blood hip fast fast e also good oh mama dey rest and mek e dey drink plenty water but if you don see sey di pain don too much, e go mek e be sey e go seey di doctor di doctor go fit give guidiance, and give am beta support wey go fit help am so dat di pain e go go so dat di pain go go and de go fit give am beta drugs wey go fit heal all di wound wey e get for breast.

Mastitis na wen mamabreast swell. In most cases, dedey call am inflammation of di breast tissue wey be sey di breast go dey pain di mama nob small. E get plenty things wey dey cause dis kind thing btu di most common won na bacterial infection maybe di mama fit don get some kind crack for di nipple before, di won go fit allow bacterial to fit enter di breast and dis won fit cause infection for ram. Anoda thing wey fit cause am na trauma.maybe pesin don blow di mama breast before or e ge som kind injury for there, dis kind thing fit cause mastitis. Anoda thing wey fit cause am na club milk blocked. E fit be sey for where di breast dey come out, e fit be sey e don dey blocked so dis won fit cause mastitis. E get some kind sign and symptoms to know if mama don get mastitis wey be sey di breat tissue don swell, e go dey get issue well well.di breast go dey pain am and to even to touch am sef, e go dey pain am. dis kind pain um e fit be from small pain to big pain wey be sey if na just pesin hand touch dio breast, di woman go feel plenty pain. Di breast fit red and fit kon swell well well. Some pipu um their breast gho even dey hot, if you put am tek wan sey you won feel di brest, di breast go hot well well like seypesin get fever. Di mama sef e fit even get fever di bodi fit dey do am like sey e dey feel cold from di breast wey dey wey kon dey move thorough out e bodi like sey cold dey worry am well well. Mama fit feel weak e fit even dey vomit and some mama go even get headach. So if pesin don dey see all dis sign you go know sey ypoi don get all dis mastitis be dat and to treat am, doctor dey usually dey recommend some kind anti- biotics especially na if na bacterial infection na e cause di pain, de go give di mama antibiotics so dat di pain go go. And de fit even give am pin relief like ibu-profen so dat di pain go fit die down and e no go dey feel di pain again. Anoda thing wey de fit tell mama wey get mastitis be sey mek e dey rest well well and mek e dey relax and mek e dey feed di pikin regularly mek yo dey fed di pikin well well so dat dis wan go fit prevent some kind complication wen fit happen. And e dey always dey encourage dem sey mek de dey se warmweda na warm water or warm towel wey de use tek dey mek dem put am for di breast so dat e go relieve di pain and di kind discomfort wey di mama dey face. And we fit encourage dem mek dem massage di breast no be striong massage o na gentle massage di breast small small to fit help di mama to fit clear di brat and prevent some kind complication. E also get some kind home remedy wey mama fir use, mama fit use cabbage leave tek cover di brast for di place wey dey pain am.di wan dey reduce di kind swell wey e swell and e dey mek di pain dey go down. Anoda home remedy na mek di mama mek e tek epsome salt tek bath. Epsome salt dey help dey reduce inflammation and e dey help to dey reduc pain for bodi and for breast so if mama do dis wan, e fit help am mek e for fit mek di pain for fit go down. But di pain severe di pain much well well, e good mk mama go see e doctor especially wen e don dey feel fever or pox dey come out for di breast mek e go se doctor sharp sharp mek e do am.

Children wey get some kind serious health condition dey quickly dey get um complicatin for some kind disease wey vaccine fit cure. So di center for disease control and prevention CDC don recommend some kind vaccine for pikin wey get chronic health condition because if dem no collect vaccine for their bodi, dat kind disease go quickly cause serious problem for their bodi because sey de don get some kind big health condition before. So one of di vaccine wey CDC don recommend na influencer vaccination. Children wey get some kind strong health condition like asthma, like diabetics, heart diseas de dey recommend sey mek de dey get influencer vaccination especially for children weybe sey their age dey between six month and older wey don get chronic health condition bfor pesin wey den mek sure sey den collect influencer vaccination. Anoda vaccine wen de dey alwys dey encourage dem mek dem tek na pneumococcal vaccination. Dis wan children wey be sey det get wey get sickle cell disease, wey get HIV or wey get lung disesease, de dey quickly dey developdi pneumococcal disease. So CDC don recommend sey mek dem collect pneumococcal conjugate vaccing PCV and pneumococcal polysaccharide vaccine PPSV for children wey dey two years and older wey get some kind chronic health condition like HIV sickle cell or some kind lung disease. Anoda vaccine na hip vaccination. Children wey gt sickle celldisease wey get HIV/AIDS wey get lubng disease, de quickly de develop complication wen de get hip disease so CDC don recommend mek dem collect vaccine especially chidren wey dey di age of five years, wey get chromic health condition. Hepatitis A vaccination too dey especially for children wey get liver diseasebefore. E good mek den collect hepatitis A vaccination and dis won dey give children wey be sey wey don reach two years and older mek dem collect hepatitis A vaccination. Anoda won na miniogococcal vaccination, dis wan e dey important for children wey get lung disease wey their immune system dey low well well like children wey get Hiv AIDS or weyget sickle cell disease. Di cds don recommend minigoccal conjugate vaccine for all children wey dey two month of age and other wey get some kind chromic condition. Noda of dis vaccine na covid19 vaccin. Covid19 e good mek children collect covid 19 vaccination specially children wey besey de get some kind serious ompliction mean di pikin don get problem with e heart or with e kunbg bbefore if covid 19 kon enter kon join am with di sickness wey de e bodi, e dey quickly dey killy children. So de dey recommend sey mek children dey collect covid 19 vccin for all children wey don reach six month and older wey don get some kid chronic helth condition. And CDC even still recommend sey e good ohmek children even collect booster shot especially if de dey travel go anoda country wen besey some kind sickness pr some kind disease plenty for dat area, mek den collect booster shot, dis won go even kon prevent di pikini mek e no fot carry some kind chroinic health condition join di on wey dey e bodi.

Wen children dey travel to some kind countr wen dey dey call high risk country, doctor go give dem bta vaccine to fit prevent dem from some kind disease wey dey common for dat area. So wetin e get some factor wen de need to know so dat de fit give dis children vaccine or de go adjust their vaccination schedule so dat di kind disease wey dey for dat side e no go fit affect di children. First de go won know which country wey dat pikin dey travel dey go how many days and how many month wey e won stay for there.because sey di more pesin dey stay for one country wey get one kind disease, di more pikin dey expose e sef to dat disease. de won know which kind activity wey da pikin won go do if e travel go do fir there weda go go hicking, e go go swimming, e go go visit d rural areaall those villages, and wetin be e age, wetin be e health status, den go won know weda e get medical condition before because e get some countries wen be sey de don classify as high risk country like for example, countries wey dey sub- sahara African like um ethopia, democratic republic on congo, de classify dem under minigitis birth.dat won mean swy minigaitis dey there and e get some countries wen dem classify as yellow fever endemic area some countries wen be sey den ey for African, den dey for countries like brazil, peru, and Ghana. Den classify dem under yellow fever endemic area. And some countried, dem classify dem under makleria endemic area. E means sey mosquito plenty for thwre well welml dat mean sey malerial disease dat won plenty for there. Some countries for Africa like asia, latin American, like Kenya, india, mexico, and some countries, dem classify dem under polio endemic area. Countries for African like Nigeria, like poakistan, and Afghanistan.so id pikin won travel go dat area especially pikin wey don get health condition problem before, de go adjust vaccination program. So pikin wey dey travel go dat kind area, de fit give am minigococcal conjugate vaccine dat is if dat pesin dey travel go places wey besey dey under minigitis birth, or e dey tavel go plac wey dey under yellow fever endemic area, de go give m yellow fever vaccine. If you dey tavel go countries wey be sey rabbis plenty for dat area, de o give am rabbis vaccine. Anoda thing wen de dey give pikin na booster shot. Boostr shot na even wen e don reieve vaccine, de de give am booster shot dis wan e dey mek di pikin immune system strong well well. So dat even wen e travel e go some othr countries wy get minigitis, or de goet rabbis or den get some kind disease for there, like for example children wey dey travel go asia de fit talk sy mek de get um vaccine agains um Japanese syphilis typhod fever.depending on di country wey de dey go for for dat continent. and de de travel go some kind place, doctor fit require dem to get some vaccine like yellow fever, hetisisA, typhod fever, and some kind vaccine like dat. But to fit do all dis one, di parent go need to tlk to di parent or di health care provider, at least four to six weeks before de go travel, so dis won go allow dem to give di pikin all di necessary vaccine wey e go collect and also de go need to tell di doctor and di health or di heaklth care provider how man month di pikin won stay fo dat side, how long wey e go stay and di kind activity wey di pikin go do for there so na all dis thing na in doctor go consider before de go give am vaccine or weda de go give am additional vacin or de go give am booster.

If pikin don grow and e neva receive any vaccine fo e life before, e fit get vaccine for e life, e still dey possible for him to fit get vaccine or doctor to fit give am vaccine. Some pikin wey be sey de don reah two years de neva give dem vaccine maybe because se den miss di appointment or because sey where um hospital where e dey to dem e dey far or for any reason at all wey fit cause pikin to fit miss vaccine, e fit still collect am. Di reason na because sey so dt den go fit protect di child mek e no get some kind disease wey vaccine efit prevent and to minimize mek e no fot collect plenty injection na in be di reason wen de dey give vaccination. But e get some things wen be sey di doctor go consider before den go fit give am all di vaccine wey de don miss. One na di age wen di child be na and di age wn e suppose collect di vaccine. And de go also still consider di vaccine wen di child don receive before and howmany doses wey e don collect before. De go still consider di kind health condition wey di child dey weda di child don get some kind medical condition wey fit affect am for future and den go still check di child vaccination history dis won go include weda e don react to some vaccine befor or e get some allergy. So and e also get some principle wey doctor go even considwr for calcium vaccination schedule. One thing be sey before di doctor go fit give am di vaccine, de go first give qam di vaccine wey be sey wey dey easily dey kill children especially measles, burns and beller. those kind sickeness if e enter small pikin dem bodi, e dey quickly dey kill dem na dat kind won na in de go first give am first and de go try mek dem no give am plenty injection at di same time. If e dey possible de go combine some kind vaccine togthwr dis won go fit reduce di number of injection wey di child go collect and de go also go monitor di child so dat di vaccine wey dem give am weda e fit affcrt am some kind way dis won go allow dem weda dey go fit adjust di remaining vaccine wey de won collect. So some of di calcium vaccine wey de dey give children na DPT dat won na diphtheria tetanus toxoid e dey give children wey beseyde neva collect dis kind vaccine before. De dey call am calcium vaccine. Dis vaccine de dey give children weydon miss their vaccine and de dey give dem between four to six weeks interval. Dis vaccine, e deytek care of kidney disease together e dey call am diphtheria tetanus toxoid. Anoda vaccine weyde dey give dem na MMR da won na e dey cover measles, bunms and beller. De dey give share wey be sey na de never collect any vaccine before and di clcium schedule be sey de dey give pikin wey don miss their vacin and de go give dem at least twenty-eight days afta wey dey don collect di first one wey de don collect before. Di third wan na hepatitis B de dey give children wey never collect hepatitis B before and di tim wey den go give dem, e go be between four to six weeks interval wey e don collect di firs wan. Anoda wanna HPT, de dey call da won human papillomavirus, de dey give children wey never collect hpv vaccine before and di calcium sheduke na pikin wey ne pikin wey don miss their vaccine and de dey give dem between two to three month interval lets sy e don collect wan before, before den go fit collect dis wan, e go be like tow to three month interval. Anoda wan na influencer vaccination. De dey give children wey don miss their dose before and you dey give dem as soon as possible. So mek I explain di one of di mek I give example of wetin e mean to give pikin calcium vaccination schedule. For example if wan pikin don reach two years so. E neer receive any vaccine for e life and e don reach two years, di calcium schedule qwey de go give am go get DTAP vaccine, DTAP vaccine na dat vaccine wey de cover diphtheria tetanus toxoid. De go aso give am MMR. Da won na wey de cover measles, boil. De go also give am hepatitisB vaccination. If de won give am dis three combination of vaccine, de go give am with up to six weeks interval na in go dey inbetween e go collect all dis vaccine finish. Let sey anoda example na wen be sey a pikin wey don reach ten years and e neva receive and e nevqa collect vaccine before or maybe sey e neva collect HPV vaccine, de go give am dat vaccine, de go give am di one wey e don miss before between two to three month interval or lets say pikin wey don reach six years old e neva collect influencer vaccine before den go give am dat won wey e don miss as soon as possible. Den dey do dis wan um to fit protect pikin so dat e no go get dis kind disease wey fit kill ambecause vaccine dey wen fit prevent dis kind disiease,. And de dey also dey give dis wan to fit protect di commnuty so dat pipu wey dey vulnerable especially children wen be sey thir immune system low, e dey giv dem so dat de no go get all kind disese wey fit spread up and down especially for school wey fit affect other children.

Booster na one of di component of vaccination schedule wey dey help against immunity against vaccine preventable disease. E dey important well well for pesin to collect some kind booster. And e get some things wey doctor dey consider before dey go give bpesin booster ot weda e go dey collect boostr frequently. One na di agae, if di pesin na pesin wey young well well, e fit dey collect booster more frequently. Anoda thing na di health of di pesin, if di pesin get some kind immune system wel dey weak well well, like pesin wey get cancer, wey get HIV, and di kind dwork wey di pesin dey do if na pesin wey be sey e dey work as doctor or as helth care worker wey be sey e dey expose e sef to some kind disese because of di work weye dey do if e dey coolect booster regularly and pesin wey dey travel go area wey be sey some kind disease plenty for that area, dat kind pesin fit collect boster more frequently. But for psin wey be sey wey get wey de won give MMR vaccine booster, dat won na measles, burns and beller. E get some kind schedule wey dem dey follow. For example na for pesin wey won ollect vaccine booster, di first dose wey de dey give pikin wen e don reach twelve to fifteen month of age, and de go give am di second dose wen e don reach like four to six years of age. De no dey really dey give MMR booster frequently like dat but de dey give pipu wey be sey de don receive their first dose before ninety, eighty. maybe sey dat time vaccine neva dey effective dat time. And for pipu wey be sey de dey work as health care worker like doctors dem their work dey mek dem to expose to some kind disease, de fit give dem booster dose. And for pipu wey be sey wy their immune system don weak like pesin wey get cancer, e fit collect MMRbooster but di interval wey go dey between di first and di second doses, e go beat least twenty eight days before di pesin go fit collect qanod booster. But for pesin wey wion cololect DTP dat won na diphtheriaand tetanus toxoid booster. De dey give di first one wey dey call primary sries for wen pikin dey two month, four month, six month and fifteen to eighteen month od age. And de dey give di booster wen di booster dose wen di pikin don r each like four to six years of age and e fit dey give am there after every ten tern yesrs but di interval wey dey dey between those doses if pesin won collect anoda booster e go be at least six month btween di last dose of di primary series nd di first booster dose wey e go collet again. So de dey recomomend booster dose for pikin wey dey between elevn to twelve yeqars old, pikin wey dey between thirteen to eighteen years old. Pregnant woman wey e get belle or anytime wen e get belle, or pesini wey be sey their immune system don weak wey get HI ?V or wey get cancer, but othr vaccine like HPT, de no dey recommend sey mek eosin collect booster for now fit kon change for future o but pesin wen e sey e get influencer, de dey give dem vacin every year specially for pesin wey dey between six month and older, de dey give dem vaccine booster every yesr. Pesin wey get hepatitis B, de no dey really dey recomomend booster for dat kind pesin but if de fit consioder ram for pipu wey besey de dey live for place wey be sey de dey hepatitis B high for dat area or for pipu wey s dey travel go som kind area wey hepatitis B plenty for dat area of helth care workers dem like doctors dem, e fit dey collect em, vaccine, hepatitis B booster.

Dis na pie-chart wey explain wey woman wey get bele wey won born wey di kind problem wey den dey face and di number of pipu wey dis kind thing dey affct or di percentage of woman wey e dey affcct. Di first one na heavy bleeding na in de dey cll postpartum hermo PPH. Dis kind thing na srious medical condition wey dey cause woman to bleed. E get plenty things wey fit cause am, e fit be sey di placenta e dig deep inside di uterian wall, dis won fi acuse bleeding or e fit be sey di placenta neva commot finish for inside di mama bodi dis one fit cause bleeding. E fit be infection, e fit be sey di woman carry twins, or e carry multiple pikin, dis wan fit increase di risk of heavy bleedin and for di pie chart de tak sey na twenty-three percent of woman na in dis kind thing dey affect. Anoda wan na infection, infection fit b bacterial infection and dis kind of infection na wan stron infectinwey fit kill pesin na di pie chart dey talk sey abot seventeen percent na e dey affect anoda won na unsave abortion. Unsave abortion na wen pesin do abortinand di abortion no go well. De talk sey na about eleven percent of woman na in dis thing dey happen. Anoda one na encllasia. Toksia na di kind condition wey be sey na high blood pressure na in dey cause am wey be sey di mama blood pressure too high nd dis one e fit spoil di mama organ especially e kidney or e liver. And disown fit cause siecure wen di mama won give birth e fit be sey di mama don old before e start to give birth or e fit be sey e don get history of hyper ten sion or kidney disease dis kind thing fit cause toksia. Pie chart dey talk sey na about eleven prcent of woman na in dis won dey affect. Di ext one na obstructed labour. Obstructed labour e dey happenwen be sey di babi wey de won give wey de won born or di pikin di pikin big well wel e size big well well or di pelvic shape of di woman e no dey normal as di way other woman own dey be, so dis wan fit cause mek di pikin no come out dis wan fit cause some kind severe complication wen di woman won give birth, dis won fit cause some kind bledding, e fit cause pain and many other things. And de talk sey na abou eleven percent of woman na in dis kind thing fit affect. Anoda one na malaria, malaria na kind disease wen be sey namosquitoe na in dey carry am, e get plenty symtoms for bodi wen dey show sey pesin don get maleria, pepsin fit dey vomit, e fit get fever, e fit get headach and plenty things like dat or bodi fit de even pain e show sey na eleven percent of pipu na in dis kind thing dey affect. Anoda won na anemia, anemia na wen blood nor dey for bodi and de pie chart dey talk sey na about eleven percent of women na in di thing dey affect. E sey other causes other thing wey fit happen for wen woman won give birth wen woman get belle na about five percent na in dey show for di pie chart.

Pharmacy dey rally dey play important role for di lives of patient. One thing pharmacy dey always dey do be sey de dey prescribe drugs cause de dey give to patient and wen den do dis wan de dey do dis wan well. De dey even deyask di patient or to check di kind drug wey e dey use before to know weda som kind problemfit deyif you combine some kind drug together pr if di patient get some kind allergy. So pharmacy de dey teach their patient how de suppose use their drug and any side effect wey fit happen or some kind interaction wey fit hppen between two drug wey de dey use together and dis wan dey mek patient dey save wen e dey follow di kind instruction wey di pharmacydey give. Anoda thing wey pharmacy dey do b sey for patient wey be sey de gt some kind chronic health condition like diabetics, hyper ten sion wey be sey de dey need to dey tek their drug everytime thank god sey pharmacy de always dey dey. Pharmy dey alswyas dey dey for all dis pharmacy shop, na dem all dis patient dey quikly go meet so dat de go fit refile their drug and de no go dey stop to dey tek their drug. And for pesin wey b sey e get some kind infection or e get some kind injury, pharmacy dey quickly dey tek care of um dat pesin before di mata go kon dey complicated or before di symptom gokon big kon turn to something else. Anodathing wey pharmacy dey do be sey de dey teach their patient for some kind heakth condition wey dem get. Pharmacy dey explain di kind health condition wey be sey some pipiu get and how den fit change di kind live wen de dey live so dat de go fit gt beta health. And um pharmacy also de dey do some kind services like sey if pesin won check e blood pressure, pharmacy fit do dis wan, de dey check pesin their regula blood pressure so dat dey go fit get beta drug wey den go use. Pharmacy dey also check blood glucose if you won check your glucose levels pharmacy also fit helpo dem do dis one. And de dey also some pharmacy dey offer de dey give vaccine like sey if pesin won collect free shot, de dey give dem too to fit protect pipu from some kind disease or some kind infectious diseas. anoda ogboonge work wey pharmacy dey do be sey for rural areas, for village, pharmacy dey do beta one well well because na dem be di primary health care wey be sey pipu dey get access to. So de dey hlp patient wey be sey den dey for rural area to fit get beta health. So pharmacy de play beta role o for our life o. thank God for pharmacy wey dey always dey be di first um health care provider specially wen psin get injury or wen pesi get need some kind vaccination shot, pesin fit do am with p harmacy.

Dis process dey show CPR step CPR na cardiopulmonary resuscitation na life saving skill or technique wey be sey everibodi suppose know because sey wen pesin stop to dey breath or wen be sey pesin heart stop to dey beat, w good mek pesin perfom CPR fast fast to fit help di pesin blood to dey circulate or to dey moe again so dat di pesin no go die but e get some step weypesin must follow. If tyou nor sabi do CpR, no go do CPR because e fit vn cause damage, e fit cause problem to di pesin wey you dey do am for. So di step um de write am as DRSABCD. Di first tthing wey pesin suppose do if pesin fall or if osin faint and di pesin no dey breth again, di first thing na to look around from danger. Look around di pesin if anything wey fit harm di pesin if anything wey fit harm di pesin dey, na to quickly move am commot. Youfit put pillow or cloth under di pesin head mek we for raise di pesin head small and raise e chin small so dat e go help di pesin to fit breath. Di next thing na to check eda di pesin dey breath you fit tap di pesin for shoulder say minster, minster can you hear me if na pesin wey be sey we sabi e name we fit tap am sey weda e dey hear me if di pesin no respond mek we move our head close to di pesin mek we check weda di pesin dey breath or we fit move our hand closer weda di pesin dey breath. If we don check dis one sey di pesin no dey breath, for some kind contry wey dey get health line like 911 for USA na to call straight sey pesin fall o and dis na di state wey di pesin dey. and no forget o mek you lie di pesin flat for ground andmek you put something under e head to fit raise e head. So di next thing na to check di pesin air way weda something dey e mouth, weda di pesin dey chock. If you don check dis wan, di next thing na to start compression wey be CPR. To fit do dis wan, you go put your hand, one hand wey be di heel of one hand for di center of di pesin check dt is we de above di nipple line. If you don pout your one hand for there, you go kon place di other hand wey beseyyour finger go kon interlaces together, afta wen you don do afta wen you don do dis wan, you o kon start to compress dat means sey you go dey put pressure for di hand up and down dey count up to thirty. If you don do am up to thirty times, you o kon breath inside di pesin for like two times dis won go allow di pesin chest to rise up you go breath like two times, afta you don do dis won, you o kon continue di CPR again continue di check compression again. De dey am thirty you go dey count as you dey do am as you dey press di chest go down, you go dey count. If e don reach thirty, you go kkon breath twice into di mouth of di pesi and to fit breath into di mouth off di pesin, you go pinch di pesin nose and open e mouth wide to fit do dis wan if you don do dis wan di pesin chest go come up and you continue CPR. You o continue to do dis wan until professional come we de go carry defibrillator come. D efibrillator na something wey besey de go attach to na small machine wey de go attach to di pesin chest and de go press am, e go mek di pesin heart start to dey work so pesin go continue to do dis wan until a professional go come or help go come wey be sey de gocarry di pesin go hospital.

If pesn don stress well well wedana stress from work o or weda na stress from house o, or weda na stress from family o, e get some kind ten things wey pesin fit do to tek relax. One of di thing na to meditate na to find wan comfortable place sit down come sit down fold your leg you strength your hand mek you for try forget all your problemand thing of something sweet and think of something good. Anoda thing na to write your problem down for inside paper or mek you write how yo dey feel for inside wanbook. Dis wan e go be like sey you dey carry all di weight wey dey for inside your bodi e dey mek di bodi dey relax. Anoda na to drink tea especially wen you won go sleep for night e get some kind tea wey dey calm bodi like caramel ta if you drink am you bodi go just dey culee. Anoda thing na to tek na to baff hot water of warm water if pesin won go sleep. Warm water eh dey relax bodi well well if pesin don dey stress e go mek di bodi dey calm and bodi go dey coolee and pesin go fit sleep well for night. Anoda thing na to do exercise, pesin fit do exercise for inside house or you fiteven go out side mek you for job or mek you fir even go gym dis won go mek bodi calm down. Anoda thing wey pesin fit do na to walk, pesin fit go outside or you fit go hiking you fit walk around your compound, you fit even walkj for inside plac wey be sey bush dey you go se beautiful things you go hear as bird dey sing swe some beautiful plant, dis won go tek your mind away from you problem gomek you mind dey relax. Nature e get as e dey mek our mind dey calm espwcially if you dey waka for place where mountain dey, where plenty trees dey, where animal dey e dey mek our mind come down. Anoda wan na to dey do breathing exercise dat on you go breath in you o kon breath out, e dey mek bodi dey calm pesin. Anoda thing na to read book. If pesin dey read book especially some kind sweet book like some kind romantic book, e dey mek mind dey come down, e no dey e dey help pesin to fit commot e mind from problem. And also music nor carry last o. music na fgood for di soul, pesin dey lis ten to some nic musi especially some music wey besey pesin love wel well e fit mek you to star to dey shake bodi and you fit listn to some kind cool musi some country music, e go mek you bodi calm down and with dat won pesin fit ven sleep gon. Anoda thing na aromatherapy. Na some some kind oil wey pesin dey perceive, some kind sweet smelling oil like lavenga wey get sweet smell like vanilla wey get sweet smell if pesin perceive am e get as dat oil go enter pesin nose kon release some kind chgemical for di pesin bodi, di bodi go just dey relax. If pesin dey pervcieve fine fine smell for nose, e dey mek bodi dey calm down. So dis won na ten rules wey pesin fit do to tek relax e bodi afta e don trss well well.

To dey waka or to dey work e dey good for bodi because e dey mek di bodi dey strong and dey mek pesin dey happy. Mek I gie example, if pesin don vex us well well, e do something wey vex us well well, if you try am mek we tek a wlk mek we waka or mek we jog you go see sey afta like five minutes our mind go don come down because sey our brain go don release some kind hormone for inside our bodi mek we mek ourt bodi dey calm. Dat won shgow sey to dey jog or to dey walk dey do our exercise at least thirty minutes in a day na something wey fit improvbe our health. Because our brain go dey release some kind chemical inside our bodi wey go dey reduce um anger, wey go dey reduce some kind ten sion for our bodi, wey go dey reduce some kind stress for our bodi and confussion dis won go mek our bodi dey well. Anoda thing wey waka or to dey jog dey do be sey e deymek our bone dey strong. If pesin d ey work well well, e bone go dey dey strong everyday and e dey also dey mek blood dey flow well well for bodi. Pesin dey walk e dey use all e whole bodi tek de do all dis won, all e two leg and hand go dey work. Dis won dey mek blood dey move well well from leg to di brain from di brain to di leg. Anoda thing wey di won dey do be sey e dey strengthen our bodi, oue muscle go strong kakaraka all dis our muscle go dey ok and e no go allow mek fat too plenty for bodi, if pesin dey waka dey do exercise, fat e no go sit down for e bodi at all especially if e dey do am regularly if e dey do am like thirty minute in a day and dat won like five times in a week, e go fit burn all di fat wey dey e bodi. Anoda thing wey dis one dey do be sey e dey limit disease, e nor dey allow mek disease quickly dey affect pesin if pesin dey do exercise well well especially disease like glychoma wey be some kind disease wey dey affect pesin wey fit even cause blindness, dis kind exercise e no dey allow am mek e happen. Anoda thing na e dey also dey limit colum, cancer. E no dey allow mek pesin dey quickly dey get dis kind cancer and e no dey allow mek pesin dey quickly dey get cold. So you see sey to dey do all dis exercise to dey work e good for bodi well well because e go mek our bodi dey healthy and e go even mek us happy.

E good mek pesin dey do exercise especially mek pesin dey carry weight. To dey carry weight dey good for bodi e dey mek mek our muscle mek se dey strong well well, pesin go get strength, e go get power especially for pipu wey be sey de dey do some kind athletic activity we be sey de dey run or de dey do some kind sportor de dey play football or de dey do other sport.dis won dey mek their bone and their bodi dey strong kakaraka. Other thing wey slim tea dey do besey, e no dey cause e no dey allow pesin to get injury, da won mean se e dey prevent injury as pesin dey cary weight e muscle dey dey strong well and di won nor dey mek am mek osin dey get injury and osme kind pain wey fit affect pesin. And weight lifting also dey reduce fat, e nor dey allow excess fat de stay for bodi mek pesin dey um if pesin dey carry weight, di pesin nor go get some kind fat wey nor good because as e dey carry di weight e go dey commot di fat wey de e bodi and also e also dey mek mek pesin get one kind confidence for e sef. You see sey some pipu wwey dey carry weight um , their bodi dey dey build de go get muscle for dis their hand and their chest dem, de get weti de dey call six pack wey be sey dey mek man or woman de dey fine de dey strong well well. So dis wan dey help pesin dey boost confidence for e sef sey my bodi dey ok, I dey physically ok my bodi dey goo innor getsome kind fat wey no good for bodi, so dis won dey mek pesin dey get some kindhigh esteem for e sef and also e dey mek pesin dey sleep well because e dey relax pesin bodi. To carry weight if pesin fit do am n something wey good well well anoda thing wey dey to dey carry weight dey do be sey e dey improve pesin mood, dey carry weight dey mek dey improve pesin mood because all e bodi go d ey ok, all e well being go dey ok and dey reduce stress and anxiety because wen pesin dey carry weight e dey release some kind hormone for our bodi, de dey call am endofine. Endofine de dey call am feeling good hormone na dat kind hormone wey be sey dey mek us feel happy, de dey mek us feel good, sey pesin dey carry weight, di bodi go release dat kind hormone for e bodi so di pesin go feel good about e sef and e go dey happy.

If pesin get injury for bodi, good mek dem bandage di wound because e get some kind things wey bandage dey do for bodi wey dey mek pesin wound dey quickly dey heal. If pein get injury and de kon bqandage di place, e dey mek di place dey heal fst fast because e no go allow mek dirty, backterial and flies mek den dey stay for di surface of di wound and dis won dey alow mek di wound dey heal fast and mek e no get infection. Because if pesin get wound and e no bandage am, e go see sey flis go start to dey dey ontop am dey even dey chop di wound and dirty go ven dey dey on top am. So e good mek pepsin bandage e wound if e get wound. Anoda thing be sey wen de bandage wound um , e dey reduce scaring, dat won na di kind permanent mark wey dey dey for pesin bodi if pesin get injury after di injury don heal. So if dem bandage am, e go reduce di scaring wey pesin go get if dem bandage am. Anoda thing be sey um bandaging um dey mek um , e dey support di pesin muscle because sey wen pesin get injury for won kind place dat won mmean sey de don disturb di muscle wey dey there so if dem bandage am, e go support and mek di muscle wey dey for dat area mek e dey stable and dis on go reduce pain, e go mek am mek e dey easy, mek e bodi go start to dey come together and mek dem dey start to dey heal. Anoda thing wey nbandage dey do be sey e dey mek blood dey flow well well and dis won dey reduce mek di place swell. If pesin nor bandage um wound wey e get, blood no go flow well well to dat plac and dis won fi mek di wound start to dey swell. And hn bandaging also e nor dey if pesin bandage won place wey get injury, e dey reduce di kind movement wey dey happen for dat place, dis won no dey allow di pesin dey over work dat area well well and dis won go mek di place dey quickly heal fast fast. So e good o if you get injury or you get wound for bodi mek you for bndage am so dat infection no go enter am and e go reduce di kind pain wen pesin go dey feel and di pains go quickly heal.

Breakfast na di first food wey pesin dey chop for morning, breaksfast dey important for everybodi especially for kids, for pikin, de need breakfast dat early morning food beasue if pesin pikin just wake up from sleep e go be like sey nothing dey inside e belle, di first thing wey e won do be sey, e won chop and wen you give pikinbreakfast to chop early in di morning, e go fit give dem energy to fit do other things wey de won do for dat day especially for poikin wey dey go school wey be sey de go need to do some kind activity for school, de go sit down for class learn and de go won play too. If pikin neva chop for morning, e no go get strength to sey e won learn, e fit even dey sleep, e fit even fit gooutside go play da won na because sey e neva chop morning food and if mama won give pikin morning food, mek dem give am foo wey be sey e good well well like di won wey I dey see for inside dis picture. Dis picture na one of di break fast food wey mama dey prepare for e pikin na cerasl but e kon get nut inside, get cashew nut, get banana, e get um evn get som kind fruit like um like grape, like berry and even get um orange by di side and milk, one cup of milk e even dey for thre. Dis kind food now e dey good because e get all di nutrient wey pikin need to fit enjoy e self, e get minerals, get vitamin, e get protein e kon even get food join everything wey bodi need to fit work well, de inside dis breakfast. So dis kind breakfast good for pikin well well, dis won go allow dem to fit do other thing, to fit do things wey de won do throughout dat day. Breakfast too de allow pikin dey get god weight because if pikiin nor chop, e nor go get weight at all and e dey help pikin to dey manage fat fat too much. If pikin dey chop beta food, e no go get fat fat for bodi, e weight go dey ok and e weight go dey normal. Anoda thing wey early breakfast dey do for pikin be sey e dey mek pikin to dey alert in di morning because e dey mek dem to fit learn, to fit pay at ten tion especially wen de dey class and ds won fit affect dis won fit mek their academic performance dey very ok and their mood too tgo dey ok, de go fit communicqate, de go fit talk to thweir class mate, talk to their family even talk to their teachers dem, their mood go dey balance because sey de dey chop early morning food wey be breakfast.

Dis table e dey show sey to cook food for house e dey beta pass to go buy food for outside. And di reason be sey, if you cook food for house, e no go spend planty moni like wen you go buy food for outside because you go don get all di ingredient wey you need for house. E fit be sey you don buy those ingredient plenty, don buy am inbulk on market day, so you do get everything wey you need to fit prepare food. For market day, you don buy your onions, you don buy maggi, you don buy rice, you don buy beans, you don buy all those things plenty for inside house so if you won kon cook wey you go chop either na breakfast o abi na dinner o, you no go need plenty things because you don get everything for house. But if you talk sey you won go buy food for outside e dey cost well well o like if you enter some restaurant now sey you won buy a plate of jellof ricw with chicken de fit talk sey na tn thousand, fifteen thousand, so all dis wan dey show sey if pesin cook for inside house e dey mek sense pass because you no go spend plenty moni. Anoda reson na di food wey pesin cook for inside house dey get nutrient as na you cook am na, you go use beta ingredient fresh ingredient na in you go use tek cook your food, you go cook am as you like am to your taste and e go give you beta nutrient for bodi. If na vegetable you won cook, you go go buy beta vegetable and if na fruit you won chop, you go go buy beta frit wey dey ok wey dey all di nutrient wey pesin need and e fit be sey di food wen you cook inside house e no go get preservative, e no go get artificial flavor like di won wey de dey cook for outside wey be sey de dey put some kind preservative de dey put some kind thinfgs like sodium dem to fit mek di food to dey hok so all dis thing show sey if you cook food for inside house, e dey get beta nutrient pass di won wey you dey go buy outside.anoda won na di things and di variety of di food,. Di food wey dey cook for inside house dey get beta taste well well because na fresh fresh things na e use tek cook di food nor be tomato wey don spoil abi na peper wey don spoil, you go buy fresh fresh thing wey go mek your food teast well well as na you get your food na, you go wan ge mek your food taste well well. As na you get you food na you go won chop beta things and you fit use good won cook varieties of um of um for food as you like am di way you like am um if you wn cook vegetable for inside your jollof rice for inside your fried rice you go put am everything go dey ok as you like am e go sweet well well. But for outside e no be lik dat o because di main reason why de go cook because sey de won mek moni so na their moni na in dey important o e ft be sey sometime di food e fit get salt or e fit get plenty fat so de nor dey cook as individual like am, de cook am so dat de go fit mek moni na all dis reason na in show sey if pesin cvook for inside house, e beta pass sey mek pesin sey e won go buy food outside.

Mobile technology e good well well because e dey allow doctors dem, patient, and caregiver mek den for fit interact together, mek den for fit communicate, mek dem for fit get some kind information andmek patient for receive bata care. Example of mobile health care application na telemedicine app. Telemedicine eh e dey allow pesin to receive care even wen e dey far like for example for some kind village wey be sey doctors no plenty or doctors no dey, pesin fit do telemedicine, e go dey talk to di doctor for fone, e go dey see di doctor, e go fit explane everything wey e need and di doctor go fit prescribe drugs wey go help am.anoda example of mobile helth care na personal health record PHR. Dis wan um e dey allow patient to fit know e dey allow patient to fit manage their medical record, de go fit get access to to any of their medical record. And anoda thing be sey, mobile health care application like um remote monitoring app, e dey allow doctors dem to fit know everything about di patient wey de won treat, their vital signs o, dat won na di patient um BP e weight, e sugar level and everything and di kind treat ment wey de for fit give di pesin. So mobile technology e dey good welm well because e dey allow doctors dem and anoda helaht care professional to fit communicate well to fit care for their patient mek dem give dem beta mircle service mek den for fit give dem appointment and fit communicate with dem well well. Anoda importance of dis thing be sey e dey allow mek um doctors um fit diagnose their patient and mek dem give dem, beta treatment even if e mean sey di pesin no go even dey inside di hospital, de go fit do all dis won. Nd dis won dey reduce cost ell well, because sey pesin no neccessarily need to travel sey you won gosee you won go see doctor if place wey you dey if e far from where di hospital dey or if to sey di pesin e because of e health e no fit commot for house, doctors even fit call de fit dignose am, fit talk to am, fit ask am question so dis wan dey reduce cost wellw well and e dey very flexible cause any where wey you dey, pesin fit receive care.

Di thing sey e good mek psin dey do regular screening, mek pesin dey do regular checkup, e good well well o. because e get beta benefit if pesin dey do dis wan regularly. Oe of di benefit be sey e go mek am possible for pesin to fit detect weda e don get some kind problem for e bodi. Like for example if pesin go do test and de don see sey e get cancer, e get diabetics, get heart disease, dis won go mek doctor start to dey treat di pesin very fast at di early stage wen e still dey wen di sickness still dey treatable. But if di pesin no go for health screening, e no go know, e go kon become big for e bodi before e go kon know. Maybe na sickness na in go carry am go hospital before de o kon tell am sey e don get some kind problem for bodi. So if pesin dey do regular health screening, e gho mek m possible for doctor to begin start to treat di pesin very early before di disease go kon become big complication for e bodi. Like for exa, ple now, if pesin dey go for maleria test dey go check weda e get malaria, if pesindey do dis wan regularly, pesin fit start to dey treat malaria fast fast before e go become something for e bodi and dis wan dey reduce cost well well because if de don catch am early, e no go give you drug wey go cost plenty moni and dat won mean sey de no go sey mek dem hospitalize you or mek dem admit you wey be seyde kon dey give you drug for bodi so dis won dey reduce cost well well if to sey pesin go spend if di diseae don enter bodi well well so to dey do test um , e good oh anoda thing be sey e fit save pesin life because e get some kind siceness wey be sey e fit dey for bodi na till wen di pesin won die na in dat kind sickness go show face like cancer dem, heart disease e good mek pesin dey do regular health screening.

E good to dey wake up early in di morning mek pesin mno sleep till ten twelve in di morning because if pesin dey wake up early e get as e bodi dey do am. bodi, e mental health e brain everywhere go just calm, e go get calm mind, e bodi go dey focus and e go dey alert but if pein dey sleep till wen sun don come out to stand up self e nor dey dey easy for di pesin bodi and dis won fit cause some kind mood problem for am, di pesin fit dey get some kind symptom of depression and anxiety because if pesin wake up in di mornig, di early morning sun light dey release some kind chemical for bodi wey de dey call cerotoni. Dis one wey mek pesin mood dey very active wey pesin go dey ok. Anoda thing be sey if pesin dey wake up earlyh in di morning dey show sey pesin dey get beta habbit and e dey discipline e sef and dis area go help for all areas of life like work, like relationship, like e personal growth because e bodi don dey use to am mek e wake up early so dat won go mek am easy to quickly prpare e sef to go work or to do other things for e life weda e won read, weda e won do some kind work early in di morning, dis work go mek am easy for am. Anoda thing be sey to dey wake up early dey give pesini time wey e fit care for e sef especially for woman wey be sey e dey like to rub powder you know look good, dey tek their time if de won bath and do other things dis won go give pesin time to do other things wey dey important for eosin life. Anoda thing be sey if pesin wek up earrlky e dey mek di digestive system dey work well, e dey help di bodi t fit absorb some kind beta beta nutrient for bodi and dis won nor go allow di pesin mek e forget some kind digestive problem. And to wake up early dey give pesin energy because as you wake up lik dat, your bodi go just get dis kind natural energy boost wey be sey e go mek your brain dey sharp, e go mek your brain dey alert, so e good well well mek pesin dey wake up early e bodi d ey don dey use to am sey na so dis so so so time na e dey wake up, e juts seesey en dat time don reach, bodi o just dey kakaraka, e go dey ok.

To dey waka without sho or without slippers just dey use only your leg dey waka, dey good wel well, e get some kind thngs wey e dey do for bodi, wan thing be sey e go clear your mind, go mek yur bodi calm, e go reduce stress especially wen you waka with your leg for beech side ontop sand wen beech dey close to dat kind place e get as e dey mek bodi dey dey cool, you bodi go dey relax well and you go fit connect with nature or you kon step on you kon waka ontop wan kind fresh leave e get as e dey be for bodi, e dey good for pesin mental health e dey reduce symptom of depression like sey if pesin dey depress before e waka witgh e legfor sandy place, or for where grass dey, e go mek am connect with nature and dis wan good well well. Anoda benefit wey dis wan dey do be sey e dey reduce inflammation and for exam ,ple if pesin get some kind chronic disease for bodi like diabetics or heart disease, e good mek di pesin dey waka with e leg e go strength all di muscle for e leg, e go reduce some kind muscle ten sion wey di pesin get for bodi, dis wan good well well and research don show sey if pesin dey waka with e leg, e dey fight some kind vercuz vein. And na dat kind vein wey dey come out for pesin legwey dey show well well. So if pesin dey waka with e leg, e good well well and e also dey lower blood pressure and e nor go allow mek blood pressure because you waka for on top sand, e dey reduce stress, e dey mek bodi calm, and dis won dey allow mek pesin sleep like sey persin waka ontop grass or psin waka on top sand, if pesin kon latr lie down, e bodi go dey cool um , e bodi go dey coole e bodi go just calm well well. E good o mek pesin dey try am once in a while mek pesin dey waka with e leg.

To dey waka or to walk na in be di simplest exercise wey dey beause sey e dey easy to do and e get some plenty benefit wey e dey do for bodi like for pesin wey be sey de won burn some kind ft and de no won do some kind strong exercise to dey waka or to walk na beta exercise wey pesin fit do because e go help di pesin burn some kind fat for bodi, e go heklp am builkd e muscle and dis won dey easy for pesin to fit manage weight, anoda benefit wey de ther be sey if pesin dey walk regularly or e dey walk plenty times, dis won go allow mek blood dey floow well well for e bodi amd dis won fit help to lower blood pressure if na pesin wey get some kind heart disease or wey be sey e blood um opressure dey always dey go high if e waka e go boost e bodi well well. Anoda reason be sey, research don show s ey to dey waka, e dey reduce some kind chronc disease wey fit dey for bodi like pesin wey get type two diabetics e get some kind certain cancer. E good if pesin dey try to dey waka and e get as to dey waka dey help pesin to boost e mentakl heaklth if pesin dey depress and e waka, e go mek di pesin to fit get some kine energy, iff pesin dey angry or maybe pesin do something ey vex us, if we waka e get as di anger go commot for our mind and dis wan go mek our bodi calm down. And to dey receive sunshine for outside or fresh air too as we dey waka dat won self good, e dey mek our bodi dey kule and dat won dey reduce stress and anxiety wey fit dey bodi. Anoda thing na sey if psin get some kind joint pain, if pesin waka e dey mek am dey e dey mek am easy for am because as e dey move, di joy too dey move dos won go allow mek di place as e dey pain am, e no go pain am again and e go allow mek di um bone for de move small small. Na dis won go dey reduce di kind pain wey di pesin go dey get. And to waka too, e be improve sleep o if opesin get some kind if pesin nor dey sleep well, if pesin weaka well and pesin come back come lie down, bodi go just calm well well, sleep go just naturally carry pesin dey go so e good mek pesin try mek e dey waka once in a while.

Pesin wey get weight well well wey de dey call obesity wey be sey their weight e plenty well well de dey do weight loss surgery to fit commot weight for their bodi because some pipu as dem big well well de no fit even stand up or even sit down because sey their weight too much so dis kind pipu de dey do weight loss surgery to fit commot some of di fat to wey dey for their bodi so dt thir bodi go dey ok. Dis kind surgery e dey ok, e no go allow di pesin die if di pesin do weight loss surery and e go e fi be sey e fit cure some kind condition wey di pesin get because of e weight. Some pi[u if dem get plenty weight for bodi e fit cause height blood pressure for dem de fit get diabetics, dey fit get asthma de fit get atraitics de ft get high cholesterol level so if den do surgery, dis wan go reduce all e fit be sey e reduce am or e fit be sey e even cure dis kind condition wey I talk so anoda thing be sey e dey give di pesin beta quality life becaue wen pesin big e too big e nor fit come outide e nor fit sit down e no fit stand up na pesin go baff am na pesin go wear cloth for am e go –just lie down or sit dwn dey chop, dat kind pesin fit get depression or anxiety but if da wn don commot for bodi wey besey e weight don dey ok e fit go out baff e sef, e fit go out go inside bathroom baff e sel use toilet e sef, dis wan dey reduce depression and anxiety dis wan dey mek pesin dey get sef esteem di way e go dey look e sef go don change e go dey more lively and more happier so e good if pesin do weight loss surgry. Anoda thing be sey e dey reduce chances of infatility, some pipu wey be sey because of their weight =, de no fit born because their weight too much their stomach big so tey e even cover their leg, so dai kind pipu no way wey de go fit born so if den do weigh loss surgry, e fit to fit reduce their chance of infatility e fit be sey e kon mek am possible for dem to fit born. Anoda thing be sey weight loss surgery dey prevent some kind some kind joint pain, pesin wey fat well well to waka to stand up, e go be problem for ram but as di weight don commot e go ek am easy for di psin to fit stand up to fit waka even some exercise so dis wan prevent some kind pain wey pesin fit get for e leg or ome other part of e bodi so you know sey you get weight wey too much wey be sey pesin nor fit stand up o e nor fit go toilet e sef, e nor fit go baff e self, e good o wen you get di moni mek you for do weight loss surgery.